Do ninkurigu n chɛŋ ni o ti chɛ o zuɣu baaba shop baaba maa lan pilila woliɣika zaŋ bodu piɛlli pili doo maa doo maa sola jinjɛm sabinli baaba maa lan kpala ninkpara ka yɛ liiga piɛlli o zuɣusaa ka foto nim yiliya

Nachimbili n yɛ chinchin niɛma n ʒɛ baani ka kirɛt nim ʒɛ o sani o zaŋla liiga yɛlo pa o boɣu zuɣu ka shɛ chinchin niɛma maa o pirila namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka piri woliɣu n kpa ninkpara o chinchin niɛma maa o lahi shɛ liiga yɛli niŋ gbunni

Paɣa ka o ʒiya o gala wooch o nuzaa ka gbaagi o zuɣu tam o yɛla neen sabila ka zaŋ labtop tam o tooni n dihira labtop maa tamla teebuli zuɣu ka kapu ʒʋ o sani

Nuuni namda maandibi n mali namda nima n zaŋli shɛbi shɛbi bi malila kala nim pam zaɣ piɛla zaɣ sabila ni zaɣ ʒiɛhi ka nabkiin nim lo roba ni n paaki biɛni ka binshaɣu gba zuɣu nyɛ zaɣ yɛlo n baɣa namda nim maa

Paɣaba ata n kpabi bihi chɛna ka nachimbihi tuhuba soli ka ʒi ʒili paɣaba ata maa niraba ayi n ʒi ʒili ka ninvuɣu yinga gbubi katawiya bi niraba ayizaŋla chinchin kpabi bihi ayi ka yino zaŋ tani n kpabi yino

Chɛchɛ sarati mini moto sarari n niŋ palli zuɣu bia n bari chɛchɛ ka doo zaŋ moto na ti kpɛ o ni ka paɣa so kana ti gbubi bia maa ʒiya ka do so gba kana ti kuriya lihiriba ka chɛ moto bari maa bihi ayi gba ʒɛya lihiri laati shikuru bihi n nyɛba ka bia maa binyɛra kpahi kpahi ka o fo n doya ka bi yɛri yɛltɔɣa

Daani ka paɣaba bɛ n kohari bindiri shɛŋa din dira boraadɛ bɛ dinni naanzuu bɛ dinni alibarisa bɛ dinni zahama ka paɣa so gbubi bia bɛ tooni o nyoɣala bia maa ka yɛ liiga piɛlli ka so gba bɛ o nyaangi kpabi bia ka ŋun paya gba kpabi bia ŋun mii gba baɣi ŋun paya maa o pala sariga sari moof ka o pa

Loori sarati n niŋ palli zuɣu loori bihi ayi ni loori karili ka ninsal nim zuɣuri ayi yirina looribihi ayi maa maɣasila taba ka loori karili maa kaago loori loori ka ŋun chɛna ka loori so gba chɛni pahi ka bi zaŋ bin ʒiɛ zali wuhura ni sarati n niŋ dinni